Kapa erikwiragura eine amaisho garikwera eri ahansi y'ekintu kiri nk'ekimotoka kyekyoma. Ebyamiho kakye.

Abantu babiri beemereire aha ibaare bariyo nibareeba amayengo ag'enyanja oku garikugyenda nigatambura

Ekikopo kya chayi aha rubaju rwakyo hariho donati, egi donati ekwatsize aha kipapura kiri nk'ekyebahaasa